Salim gbiriba bɛ salim bɔɣili puuni ka yɛ bi tuma niɛma nima ka gbubi gbambihi so yɛ liiga nuɣusu ka so jinjam ʒee gba bɛ bɔɣili ŋɔ puuni doo tam zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjam piɛlli ka o puli ŋooya na paapu nima gba kuli vɔ n vɔmi gari kunkuna zuɣu bi yaɣa.

duu puuni linjima nim gbubila so ka o ku niŋ nimmohi n kuhura o pilila zipili piɛlli ka so jinjɛm sabinli linjima nim ŋɔ yɛla bi tuma niɛma ka zaŋ nangbani pobirisi pobi bi noya kala dozim bɛ bi nyaanga

Gbansabla mini gbampiɛla laɣimya zaya ni yela bɛ kaya ni taɣada niɛma bɛ nyaanga dikpini maa kama nyɛla zaɣa sabinli ka zaɣa piɛlli gabi dinni ka namba sabila gba sabi be dipuuni.

Maka tingbanni laribaawa nima nyɛla ban so mokuru piɛla ka zaŋ tampiɛla n vili bɛ ningbina niriba ayi yela niɛn'sabila yino gnibi la takawiya zaɣa vakahali n toli di tingbani maa kama nyɛla zaɣa piɛlli.

Kom doya ka ŋarima panpa koma ŋo zuɣu tihi ko n gili kom maa tihi maa nyaanga yiya gba biɛni kom maa kuli domi n nɛ n doya ŋarima ŋo shɛŋa kom nyɛla zaɣ piɛla ka di loŋni niŋ zaɣ sabila

Binkobiri laɣimya zaya n nyuri kom binkobi so bɛni wɔɣi gari bi zaa sankpaliŋ binkɔbiri maa shɛba kama nyɛla zaɣi piɛlli ni zaɣi sabinli tihi bɛ bini bɛ shɛli polo maa ka kom gba bɛ dinni.

Paɣa gbibi bia paɣa maa niŋ suhu piɛlli ka ye liiga piɛlli ka kom zaɣa ʒee gabi dinni bia maa gba yela liiga piɛlli so ye liiga nuɣuso za bɛ nyaanga ka gaɣa tam tam bɛ tooni.

Gbampiɛla n laɣim ʒɛya sheba gbami ka sheba dabiya ka sheba zaya du'titali za bɛ nyaanga ka dari ni voya kuli tuntuya ka chibi duri maa zuɣu duu maa kama nyɛla zaɣa piɛlli ka di daɣi.

Loori zaya loori maa kama nyɛla zaɣa piɛlli ka di punu nyɛ zaɣa sabinli namba sabila gba sabi pa dizuɣu niriba dundu n tam waya zuɣu ka wuɣi bɛ nuhi mori be bini be sheli polo maa ka tihi gba be bini be sheli maa.

Duu puuni pooli dari saya ka anfooni binyɛra pobi pobi pooli dari maa niraba bɛ do puuni ka kuriti gba ʒɛnʒɛ duri maa puuni shab yɛla neen piɛla ka so jinjɛm sabila ka shab yɛ liiga ʒiʋhi ka so jinjɛm sabila

Silmiinsi be duu puuni silmiin doo ʒɛ bi sani ka yɛ liiga piɛlli ka.mali zab piɛla bi zaŋla machine zali bi tooni silmiin paɣa piɛlli. gba ʒiya ka niŋ suhuiɛlli ka zaŋ takari piɛla n pa o tooni

Loori ʒɛya ka pirinsi nim yihiri niraba na bi puuni so yɛ liiga ʒiɛ ka di bonbo boola nima ka so jinjɛm sabiniso gba du ʒi loori zuɣu loori maa kama nyɛla zaɣ piɛlli

duu puuni duu maa kama nyɛla zaɣ piɛlli ka furila nim nyo duu maa ni duu maa tingbani teebuli bɛ duu maa ni ka kuɣusi gba bɛ duu maa ni tahabili ʒɛya ka kopu nim gba bɛ di puuni

Loori dibaata zaya ka niriba za di tooni sheba pili zipiliti ka ye niɛn'piɛla ka sheba mee ye niɛn'ʒehi kamara nima gba be dinni jiŋ'karili za bɛ nyaanga jiŋli maa kama nyɛla zaɣa dozim ka zaɣa sabila ni zaɣa piɛla gabi dinni.

Gbansabila n laɣam ʒiya ka yɛ bi kaya ni taada niɛma ka zaŋ dala n zali bi tooni ni bi ŋmɛ do so yɛ gana liiga ka saŋmari sabinli pa di tooni bi wuhi bi nuhi ka paɣa so niŋ nimmohi n yɛ nyingokoriti paɣa so zabiri nyɛla zabi sabila

niraba laɣamya ʒɛya ka gbubi tuuta ka Anfooni pa dizuɣu ka dabba ayi gba pa dizuɣu niraba maa ku niŋla suhupiɛlli ka gbubi nuchɛhi bansi ka pili zipiliti bi zuɣuri puuni du karili bɛ bi myaanga

Niriba laɣim ya zaya ka zali adaka waɣila bɛ sani ka namba sabila sabi pa di zuɣu bɛ yɛla bɛ tuma niɛma ka paɣa ye liiga baa ʒim za di gbini doo gba pili zipilpiɛla n ʒeya ka o liiga kama nye zaɣa nuɣuso ni zaɣa piɛlli.